kɔhi mi ma ni da mi ma shee m-bɔŋɔ paɣaba ni dabba nyɛla ban be di puuni doo m-bɔŋɔ o yela liiga dozim ka sɔ jinjam nuɣisɔ ka pɔbi o noli ka paɣa gba be o luɣili zuɣu o gba pɔbila o noli zaɣ' sabinli ka ye liiga piɛlli ka di gabi zaɣ' sabila ka baasiketi nima puuni ka binyɛhiri be m-beni.

Niriba n chɛna bi doli la soli bi yɛanga ka kurugu saya ka nyɛ zaɣi nuɣiso bi shɛba nyɛla bani pili zupiliti zipili piɛlla zaɣi nuɣiso ni zaɣi zɛhi bi yɛanga laati pooli n yɛ dini zaya ka laati diba ayi yili yili li tihi ni mori dini bɛ bi yɛanga.

Jiŋa tili gbani m bɔŋɔ ka niriba nyɛ ban kɔŋ giŋli Paɣba ni dabba ni bihi loori nim nyɛla din bɛ bi Sambani loori sabla nyɛli niribi maa Sheba nyɛla bani pili zipilisi ka Sheba bi pili sheb nyɛla ban yɛa liiga sabinli liiga ʒɛhi liiga vakaha ni liiga nuɣiso yiya nyɛla din bɛ bi lɔɣa ni.

do din di nachinisi nyɛla kuɣ' waɣilinli ni ʒɛya ka doƒɛli pa di zuɣ' kuɣisi gba nyɛla din zaya ka tɛbuli za di tuuni ƒulawasi nyɛla din za di kpaŋa ka laati nim nyɛ din nyu ka nyɛ zaɣ' piɛlla n bɛ n bɛ di zuɣ' saa do maa dukpɛna ni di zuɣ' saa nyɛla zaɣ' piɛli

lori piɛli n ʒɛya ŋɔ ka kuri waginli do di zuɣ' saa lori maa sabila zaɣ' sabila n papa di zuɣ' ka niriba bɛ di zuɣ' saa n chɛna ban chɛni maa shɛbi wuɣila bi nuu zuɣ' saa ka shɛbi nyɛgi shɛbi yɛ liga nima ka shɛli nyɛ zaɣ' nuɣisu ni zaɣ' vakahili